Ndhikubona abaana , abaana banho omughendho gwaibwe guli ikumi nha babiri era nga bali mu butondhe obwe milundhi ebiri mulimu abaghala nha balenzi. Eikumi nho mulala ndhi babonhera kumpi nga oghundhi ogheikumi nha babiri ali ere ghala era nga abandhi bafukamire abandhi bemereire kumbali kwo olugudho nga bali kwetegekera ekifanhani.

Ndhi kubonha omu kyala era nga omukyala onho musagho nga ayambaire masiki nga era ekyambalo kya yambaire ekyo ku mubiri nga kili mu langi ya kilagala era nga ayambaire nhe kigyaketi ekyeru.

Ndhi kubonha amaka agalimu maama nhi bbaabba nga amaka ago gali abaana basatu. Abaana ababiri batyeime nhi bbaabba nga maama aye mereire kumpi nhi bbaabba nho mughala nga abemereire mumaiso nga besigeime mumayumba kaibwe akeitaka nga era bbaabba agemye ekikopo mungalo ali nhikyali kunhwa

Ndhi kubona kino ekimotoka, ekimotoka kino nhi kyebeeta ekinhiga, ekinhiga engira nga bamaze okulikolokota. Era ekimotoka kino kilimu omugoba ghayo akityaimemu. Nga ghaligho n'oghundhi ayemeleire kumbali ali kulagilira ole akirimu ali kuvuga akole omulimu omulungi.

Ndhikubona omukyala nga ayambaire ebbulaghuzi erimu ebimuli ebya langi emyufu nhi langi eya kyenvu nhi langi eya bbululu era nga ali kunhaba mungalo era nga alikozesa sabbuni eita obughuka mungalo gha milundi nga ebiri.

Ndhi kubonha ekigila nga kya itaka ela nga kilimu nh'ebiinha, ela nga ku kigila okwo nh'okuli nh'ekizimbe kya MTN. Era ekizimbe ekyo ekya MTN nh'aghali ni bodaboda. Ela nga naghali ni sitegi ya bodaboda era nga nh'aba bodaboda bali ku bodaboda dhaibwe.

Ndi kubona ekyewalura kyebeeta embulu era nga embulu eno eri ku mabbali g'omwiga aghali ekikoola ekyo ekiri mu langi eya kilagara, kyebeeta eky'okumaadhi...ekikoola eky'okumaadhi